Gonya eri haihi n'amaizi eri aha mushenyi, gonya neetinisa nerya abantu n'ebikooko ebindi eby'omu maizi. Ebinyaatsi bimeezire aha mushenyi oguri haihi n'amaizi byine erangi ya kinyaatsi.

Chimpanzee eteekami aha kitagi ky'omuti. Chimpanzee eine ebyooya birikwiragura eri nka omuntu eine amaisho, eine enyindo, eine omunwa eine n'engaro enyuma y'enyamaishwa hariyo emiti endijo eine ebirabyo by'erangi ya kinyaatsi.

Omukazi arimu nasiika emere yokurya. Arimu nasiikira aha gaasi akwitse ekigiko kiine obufumuka. Ayezirikire aha mutwe akwatsire ekigiko kugira ngu bitakamwosya.

Omushaija ari aha piki ayekoreire ebikondo by'ekitande ajwaire esaati erimu obulayini bwine erangi zitarikushushana harimu rangi ya kinyaatsi endiijo neyiragura, amaduuka gari haihi n'oruguuto emotooka zimpakingirwe haihi n'amaduuka. Abantu bemereire haihi n'amanju, omuti guri haihi n'emotooka, emiti miraingwa eri enyima y'amanju.

Abakazi barimu nibatambura omu kahandagazi, ebinyaatsi byetoreire akahandagazi omukazi ow'omumaisho ajwaire bondingi ayekomire ekitambare aha mutwe ow'enyuma akwaitse omwana nawe ajwaire bondingi owa hagati ajwaire ekiteteeya kirimu erangi ya buruu.

Omukazi aheekire omwana amukomise akatengye, omukazi akomire eishokye ry'obuswahili, omukazi ajwaire omwenda gwiine erangi erikwiragura ayemereire haihi n'emiti, emiti nimiraingwa munonga.

Omushaija arimu navuga piki ajwire enkaito z'omubazi z'erangi erikwiragura ajwire sitokingizi , ajwire eshweta erimu erangi ya buuru . Turaka erimu netambura , piki ezindi zipakingirwe haihi n'omuvugi wa piki ondijo omwana ashutamire aha piki.

Akatare k'emeere nikaguza eby’okurya byingi harimu enyanya harimu obutuunguru abantu nibaija omu katare kugura emeere, abantu nibakoresa mavuuri kweshangira omushana na n'okushangira emeere, enyuma y'akatare hariyo ebizimbe biraingwa bya kanyina, ebizimbe nibaba nibaguza ebintu bitari bimwe na bimwe nka emyenda nka eby'okurya.

Omukazi akwitse ekyanzi. Ekyanzi kiine erangi ya kitaka. Ayefubikire omwenda omu maraka. Aine ishokye rigufu ririkwiragura. Aboneire munonga. Ebyanzi ebindi bimuri enyima ebimwe biine erangi erikwiragura ebindi biine erangi ya kitaka. Abahima nibakozesa ebyanzi kunywera mu amate.

Omukazi barimu nibamukoma plasita ,ajwaire empare ngufu erimu erangi erikweera nerikwiragura abashaija bakwatsire aha kuguru kweye omushaija omwe atairemu ebirahuri , ategire eishookye ,ondiijo aine eishokye rigufu nana omwenda gw'erangi erikwiragura

Abantu barimu nibazina beekomire emyenda y'okuzinisa emikono baginaganagire abamwe bashutami barimu nibateera engooma bajwaire emyenda erimu erangi erikutuukura erimu erangi erikwiragura abamwe beekomire enkwanzi omu mutwe bashemerirwe nibazina enyuma yabo hariyo omuti muraingwa barimu nibazinira omu binyaatsi.

Omushaija ajwire eshweta. Eshweta erimu erangi erikutukura endijo neyiragura. Ajwire empare eine erangi erikutukura. Ajwire enkofiira, ayemereire ahagati y'ebizimbe biringwa munonga enyima hariyo ondijo omuntu ajwire masiki ajwire empare ningwa ya gini.

Obwoki buri aha suwani, obwoki bunuzire munonga abantu nibaburya batyoya butatekire, abamwe, ni babuteeka omu mere bubonera. Obwoki nibukorwa Enjoki.

Abantu bari omu maato bainemu ebyokurya , harimu za wotameroni . Abantu bekoreire enkofiira aha mutwe, nimpango munonga. Enyima y'amaizi hariyo enju, hariyo nana emiti miringwa munonga eine amababi g'erangi ya kinyaantsi. Abantu bajwire emyenda erimu erangi erikutukura , erimu erangi ya buuru, erimu erangi erikwiragura . Abantu nibakozesa amaato kutambura aha mutwe gw'amaizi nokwambutsya ebyokurya byabo ningashi ebintu ebi barikuba baine.

Enjojo zemereire omu binyaatsi, enjojo ni mpango munonga nizikira enyamaishwa zoona ezirikutura omw'eitaaka obuhango, ebinyonyi byemereire aha njojo. Enjojo n'eibiri omu namba, enjojo ziine akakira kakye waza kugyeragyeranisa n'omubiri gwakyo emiti eri enyuma y'enjojo ehereraine eine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Amaju nimaraingwa munonga, emiti eri haihi na amaju. Abantu nibaba nibatunda ebintu bitari bimwe na bimwe omu maju ago. Abantu abaingi nibaruga omu maka gaabo baija kukora. Ebinyaatsi biri haihi n'enju.

Entwiga zemereire niningwa munonga nizikira enyamaishwa zoona ezirikutukura omu itaka ziine amabara marungi enyuma yaazo hariyo enturegye enturegye nazo ziboneire ziine erangi erikwiragura endiijo neyera enyuma yenyamaishwa zoona hariyo emiti, emiti eine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Oruguuto nirubaganisamu emiti n'ebinyaatsi, omuti ogumwe guherine n'ekikungu . Ebinyaatsi ni bigufu byine erangi ya kinyaatsi, emiti ni miraingwa munonga eine ebitaagi byine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Oruguuto nirucwanisa ebinyaatsi. Omuti guri haihi n'omuhanda. Ebinyaatsi biri haihi n'omuhanda. Omuti tigwiine bitagi biringwa. Emiti egi neshangwa omu mwanya ahi enjura etari kugwa munonga ahi turi kweta omu Savana.

Emotoka ya pikapu eheekire abantu. Abantu ni baingi harimu abakazi n'abashaija abamwe bajwaire ebikofiira aha mutwe. Oruguuto ruri haihi n'ebinyatsi biraingwa. Emiti nayo ehereraine n'oruguuto. Ni miraingwa munonga eine ebitaagi biraingwa kandi bihango.

Abaana bajwire ebijwaro eby'okuzanisa omupiira. Omushaija ajwaire emyenda erikwiragura abari ahagati. Emyenda y'abaana erimu erangi erikutukura, erikwera, erikwiragura nana eya bururu. Bemereire omu binyaatsi bajwaire enkaito z'okushambisa omupiira. zirimu erangi eya kinyaatsi, erangi erikutukura, erangi eya bururu. Enyima yaabo hariyo akatimba.

Enjojo ziriyo nizinywa amaizi, enjojo nimpango munonga, ziine akakira kakye, omubiri gwazo nimuhango munonga nizikira enyamaishwa ezirikutuura ahaitaka obuhango, enjojo n'ez'omugasho munonga omu ihanga, abantu nibaruga omu mahanga agatari gamwe na gumwe kureeba enjojo omu mahanga ahu ziri

Ebizimbe bihereraine ebimwe nebya kanyina ebindi tibiri bya kanyina abantu nibakoreramu emirimo mingi nka okuguza ebintu, emiti eyetoraire eiramiizo abantu barimu nibatambira, emotooka zirimu nizigyenda omu ruguuto.

Omukazi ashutamire omu mbaraza, abaana bamuri haihi omwe ajwaire busha. Akashera kari aheeru, n'omwana w'omwojo. Ondiijo omukazi ayemereire ayezirikire akatengye. Ajwaire eshweta y'erangi erikutukura. Omukazi ashutami ashemereirwe arimu naasheka. Ayezirikire omwenda aha mutwe.

Omushaija ajwaire akakokoro, ajwaire enkofiira ,ajwaire esaati y'emikono miraingwa ajwaire etaayi ,akakokoro Kaine erangi erikweera ,enkofiire eine erangi erikwiragura ayemereire aha muryango etayi einemu oburaini burikwera obundi nibwiragura.

Enju zombekyesiibwe ebinyaatsi enju emwe hariho ekyoma ekirikuraza omuriro, omu kibuga hariho ebinyaatsi, enju ezombekyesiibwe obunyatsi niziba nizihumura gye zoona niziba zitaine kyoya.

Omushaija ayemereire haihi n'orwaato ajwaire empare ndaingwa kwonka agikubire, ajwaire vesiti eine erangi erikwera omu rwaato harimu obutimba, orwaato ruri haihi n'amaizi abantu nibakoresa rwaato kutambira aha mutwe gw'amaizi.

Ensenene zinuzire munonga ziri omukakoteina harimu obutunguru obutunguru niburetera ensenene zabonera, obutunguru wabutekyesa ensenene nibureetamu obunuzi bwingi akahooho koona nikaba nikakuteera abantu nibakunda ensenene.

Abaana bashemereirwe, abaana ni aboojo. Aha rubaju rwabo hariho abatsigazi babiri enyima y'abaana hariyo na omwishiki. Abaana bajwire esaati mpango ziine oburayini bw'erangi ya papo endiijo neyiragura. Enyima y'abaana hariyo piki zipakingire. Omwe omu batsigazi babiri haine ojwire esaati ye rangi erikutukura. Enyima y'abantu hariyo ebizimbe.

Emiti ehereiraine, emiti eine erangi ya kinyaatsi aha rubaju rw'emiti hariho ebinyaatsi, enshozi ziri enyuma y'emiti aha nshozi hariho ebimera, ebimera byine erangi ya kinyaatsi.

Omushaija arimu natsindika egaari akoomire enyanya aha gaari nana ebindi nka emere arimu nabiguza, abantu nibatebeeya emere baihamu esente ezikubayamba omu maka gaabo, ajwaire esaati ni mpango eine emikono miraingwa enyuma yeeye hariyo ebinyaatsi na n'enju, enju eine ediriisa y'ebirahuuri, enju eyombekyesibwe amatafaari.